Bibiiri bayopoi la a zeŋ dare zuŋ a dɛle daangoɔno, kyɛ yɛlɛ yɛlɛ a kuro taa a laara, boɔre zage la ane woraba zage la meŋ la a biŋ ba nimitooreŋ, kyɛ ka a gyie gyaa oŋ dɛge baŋ ziŋ neŋ. 13395

A pɔgebɔ ŋmaa-gyili la a ŋmenaa poɔ vūū ba naŋ biŋ a ŋmenaaŋ k'o tole ka ba de a toŋ ne toma kyɛ pãã su kaaya zeere a de buluu buluu dw eŋ a puoriŋ kyɛ pãã nyɔge ba nuuri kyɛ zɛge k'a do saa.

Naasaalpɔgɔ la ka bibilii bayuobo a ngmaa kyiluu ka ba banuu zaa a ire ka ba fiinuu kye kaa bidoɔbilee ɔn arẽ a de ɔ nuuri a liri taa kyuu ba tung noɔtei kye ka a bibilii kye lɛɛ ka ba na tung noɔtei naasaalpɔgɔ ɔn arẽ a kye leen hi be.

Bibiiri sigi la dampi poɔ ka ba te ɔŋ kõɔ, ba taa la bootiri a sigi a dampi poɔ, ba toŋ la a bootiri eŋ a dampi poɔ a ɔnnɔ a kõɔ kyɛ pãã laara.

Pɔgebɔ bayi are la te boŋkoɔre nimitɔɔreŋ ka amine la aŋkaa, aborɔbɛ, samaanee, kommie ane zɛvae gyɛmaa gyɛmaa nimitɔɔreŋ la ka ba are.

Tigri la ka poɔbilii a e jamaa a tuo buma kye de wajeri a seɛ ba nyaa a wajeri mene eei sɔgli ka mene e ziiri ka mene e kal jamaa kye ka lɔɛ meng a kyene ba pouring kye kaa biiri meng bang tun fuolee a tuoro taa.

Pɔgeba banaare la kaa pɔgeba bata baŋ mare biiri kaa pɔge kaŋa meŋ tuo bɔta kyɛ ka pɛgli kataweɛ ka kaŋa meŋ tuo bɔraa kyɛ one ba pɛgli boŋ zaa kyɛ yi weɛ ka kaŋa meŋ rɔba oŋ e green kyɛ la kaŋa meŋ pɔge na kaŋa naŋ mari bie oŋ meŋ peɛli bɔribili

Peturo koɔroo zie ka biiri ane ba ma mine a are a be, dɔɔ su la kpare peɛlaa a zɔŋ moto a gɛrɛ k'o da a peturo kyɛ ka kaŋ meŋ eŋ kaayarɛɛ a moto nimitɔɔreŋ meŋ zoro a waana a peturo koɔroo zie.

Dakogri biŋ la a die poɔ ka tabol be a dakogri nimitɔɔreŋ gama be la a tabol puliŋ ka a mine be a saazu kyɛ ka aŋkaare meŋ be a pɛrete poɔ a tabol zu.

Tungtumba la a be deɛ kanga pou ka dari ane daba ang arẽ beng ka waayeri meng a gangan a tenga kye ka a dɔba mene a vɔgle kpawuri kye de buma a en en ba kpɛɛ ka kanga meng yeri kparoo kye nyuge a kparoo zupiluu a pɔg ɔ zu.

Bie ane o yɔɔre na be a yiri poɔ a bipɔɡelee na naŋ pale o zu ne o yɔɔlee zeŋ la a dakoɡi zu o pare la a yɔɔbilee a ɡbɛɛ zu kyɛ ka a ŋa meŋ zeŋ o ouoriŋ a suli o zu.

Kilaasi puo la ka naasaarpɔga a gyiŋ kyɛ ka sakuuri biiri ba gyiŋ dakogro zuriŋ a ŋmaa gyilloo kyɛ lɛo ba puori a ko ba belagbɔɔde kyɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ a araa kilaasi denoɔreŋ kyɛ vɔgle zupiluu kyɛ toraa a kilaasi puo a kaara a nasaarpɔga eŋɛ maara la oŋ de o nuuhu a laŋ taa.

Bibiiri zeŋ la dakogi zu, ba po la ziiraa yi, bamine be la nugɔɔ k'o mine be ba nuduruŋ, yideme wulibu la lɛ ka ba biŋ boma ba nimitɔɔreŋ ane woɔ.

Vũũ la di patoro sԑlle ka a lͻԑ neŋ motori naŋ araa zieŋ ka a zaa di kyԑ ka faya sԑvis deme baŋ meŋ wa ka ba kpinni a boo, kyԑ ka noba meŋ te are tͻͻre gyaa a kyԑ meŋ a kaara a boo belԑ ne o di a gyie.

Zimeɛrɛbɛ meɛrɛ la a zie, ba meɛrɛ la a yiri a de a berekere, a berekere a meɛrɛ a dɔgelɔ taa a meɛrɛ anaa tɛnɛɛ, ba su la kpare buluu buluu a hɔɔle ba kpogiri.

Deɛdeɛgyie la ka biiri ane pɔgeba ane daba baŋ deɛnɛ k,a bie kaŋa oŋ ahi a deɛnɛ kyɛ baŋ de foto a ŋmaara o a dɔɔ na naŋ de a foto ŋmaara o na o deɛ bonzeɛ a leŋ o zu ka bipɔga kaŋ meŋ are a bibile puoriŋ a meŋ yɛre kpargyeɛ kyɛ k,o gyu kɔma e gyɛmaa.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

A noba su la kpare sɔgelɔ a hɔɔle zupili zeere a iri a ŋmeɛrɛ kyooboyi kyooboyi kyɛ gɛrɛ a perɛsedɛnse, a Gaana perɛsedɛnse eŋɛ.

A lɔɛ ŋmɛ la taa, a tuoree taa ŋmɛ taa ka haa ŋmore, a kaŋ zaa nimitɔɔre maŋ ŋmore la o zaa ka noba yi be a nimitɔɔreŋ a kyɛ pãã kaara a lɔɛ.

Dɔba bayi la a bi masiŋihi tontoŋ gyieŋ. Kue gyamaa bie a gyieŋ. ka a dɔba baŋ vɔgele kpawoore peɛne kyɛ ka a dao kaŋa de gyɛreŋ buluu a le o kɔkɔreŋ ba gyaa yɛrɛɛ ovarɔɔhe.

Dakogiri be la a die poɔ kapuro ne a boŋganee, tabol be l'a dakogiri nimitɔɔreŋ ka a die poɔ a eŋ kaapɛte, kaapɛte la eŋaa die poɔ.

Ba maala la pompiŋ, pompiŋ maaleba la, ba nyɔge la a kuridaa kaŋa k'o sigire na ba a teŋɛ sogɔ ba su la kaayarɛɛ naŋ e aŋkaare kyɛ hɔɔle kpo-peɛle a eŋ nimikyaane.

Noba kyɛnɛ la a daa poɔ, lɔɛ meŋ zoro la a daa poɔŋ kyɛ ka yie gyɛmaa a be a are are a daa poɔ, vūū mie meŋ yɛ be la a daa a yie saazu.

Masoni la meere deɛ ba vɔgle helmentiri a tun nuwuuri kye ka kanga spirit level ln bing ɔ lɔmbori ka kanga meng te daa a arẽ kye ka kanga meng a te arẽ toori zaa a kaara ɔ tɔ ne.

Dɔbɔ bata la toore ba nuuri pɔge kyɛ erɛ a hūū mie ka bamine meŋ be a puoriŋ a meŋ ŋmaara a hūū miiri mine ba zaa hɔɔle la zu kpogilo.

Bawa seɛrebɛ la, ba be la a seɛre goɔŋ ba be la a seɛre gõɔ poɔ ba eŋ la ba kyeemɛ ba gbɛɛ poɔ kyɛ seɛ munkue k'a taa kyeŋkyenemɛ kyɛ ka ba seɛrɛ.

Doɔ ane bie la a dire seemaa kaa bie de a seemaa mene a engna a doɔ noɔring kuu de seẽ jamaa bingɛɛ a tabol zu an bi pɛretɛ pou ane sokou ane kapuri ane nyaare angzaa bing be.

Pͻgebͻ bayopoi la a are, a gyeere soola panehe ayi aŋ biŋ teŋԑŋ. Ba yԑre la kpare gyeehe kyԑ de tambuluuhe a le ba kͻkͻԑ. kyԑ te taa nuuriŋ a are ka mine a laare ane eŋyuo

Yɛrehe ŋmempuohe zie la. ba puohe parɛɛŋ kyɛ kɔɔ kuli ka ka ba mine a are are a yeŋeŋ ka lɔɛ a ahe beŋ ka a musiri meŋ a be ba puoriŋ, kyɛ ka ba mine a pɛgle foonhe a ŋmaara taa kaa noba mine meŋ a pɛgle kamerahe.

Koɔti deɛ la ka dɔba banaare ane pɔga kaa poɔ e a judge kye ka a doɔ kanga arẽ a de ɔ nu a teɛ saazun kye de ɔ nu dɔgli book a dire pori kye ka a miri jonjom meng a arẽ ɔ pouring a doɔ kanga ming le eei police a arẽ kye de ɔ nuuri a gaani ɔ poɔri.

Dɔɔ ane bibiiri ka a bibiiri mine are kyɛ ka ba mine zeŋ, ka a dɔɔ meŋ dɔɔ, a de waayare, a tɔnne tɔnne taa, a de maale ne fentendigilii, kyɛ ka a bibiiri meŋ are a liihe lɛ nɛɛ o naŋ de a waayare a lantaa kaa te maale a fentendigilii.

A baleba be la a asibiti poɔ k'a bal a dɔɔtare ane a nɛɛsere pãã kaara a baleba, a baleba taa la ba gama a de korɔ a nɛɛsere ka ba na kaa ba zie.

paatoru kpaaŋ tugirubo la, a zɛle kuruu ba naŋ maŋ de vore a teŋgbaŋo a iraa kpaaŋ a ennɛ a teŋgban. Ba e la daba bata. Ka ba bata gyaa baŋ pɛg baŋ vɔgle kpawoore kyɛ toŋ naate-tẽẽhɛ aŋ na soŋ kɔɔ toŋ a toma.

Mie la ka ba tonɔ ne a dɔbɔ ŋa bayi su la kpare toore pɔge ba menne kyɛ hɔɔle kpo-peɛle a tonɔ ne a ba mie tomɔ, ana tomɔ la ka ba tonɔ.

Misa culture Gaana la a bipɔgɔ ɔn vɔgle a pɔgɔ zupiluu ka doɔ meng arẽ ɔ poɔring a pɛgli mike a yela yele kye ka ɔ ne ɔ taa mene nang gaa competition ne bang meng arẽ ɔ lɔmbori a kye kaara.

A bie zeŋ la teŋɛ k'a kaŋa meŋ zeŋ dakogi zu kyɛ pãã weɛrɛ a bombile na naŋ zeŋ a kogi zu a na pale o zu, a bie kaŋ arɛɛ k'a ba ma meŋ are dendeŋ kɔge.

Mui, bɛŋa, bɔɔdekyeenehe , nɛne, zeɛre, taaleɛ, alabasa ane gyɛlee aŋgyaa lantaa a paahe vaare a be pɛgɛtɛ puoŋ a biŋ a e seemaa.

pɔge koɔrɔ la wagyare a wagyare e la yaga a tara parɛɛ wagya zeere wagya peɛle wagya sɔglɔ ana la leereleere ana zaa lantaa ka o de biŋ kyɛ paa la a koɔrɔ a boma.

Ba ŋmeɛrɛ la bɔɔle, bamine be la a lombori kaŋ ka bamine meŋ be a lombori kaŋ ka ba pãã ŋmeɛrɛ a bɔɔle a kaŋ su la kpare peɛlaa a eŋ sɔɔsere k'a e dɔre ka ba ŋmeɛrɛ ne a bɔlo.

Noba be la a lɔre poɔ a gɛrɛ ka ba na te nyɛ a donne, a donkpoŋ kaŋ be la a ba nimitɔɔreŋ, wɔɔ, wɔɔ, kaŋ be la a ba puori ka kaŋ be a ba nimitɔɔre poɔ.

Pɔgesaraa are la a yiri nimitɔɔreŋ, o e la lɛ neɛ naŋ maŋ tõɔ kaa yiri a maale a yiri boma zaa ka a veɛlɛ a yiri poɔ a yiri meeloo, a teɛ ane o bonzaa pɛgebo.

Kogree la be biŋ a die poɔ Kogree ŋmaagili la a die poɔ ka tabol meŋ biŋ a dakogri nimitɔɔreŋ kyɛ ka gama a meŋ tɔ biŋ a biŋ a die poɔ.

A pɔlete ŋmɛreba kyɛnɛ la a ba pãã de a ba filaaya a eŋaa bone poɔŋ k'a dɔɔ a nyɔge a pãã kyɛnɛ ne kyɛ ka ba pãã seɛrɛ kyɛ yiele kyɛ kyɛnɛ.

Bipɔlɔ bawae bi bɔle ŋme gyieŋ. Ba bayi gyiŋ la kogo gyuŋ, ka boŋyeni meŋ dɛle kurihuu, kyɛ ka bayoɔbe a bi a bɔle ŋme gyie puoŋ. Ka kaŋa zɛle o gbɛre ka ŋme a bɔle. Ba gyaa, bana ne aŋ bi a bɔle ŋmeebo puoŋ ne yɛrɛɛ kpare peɛne kyɛ ka kaŋa toŋ sɔgese doɔre.

Kõɔ la ka ba ɔnnɔ, a kõɔ be l'a raba kpoŋ poɔ kyɛ ka ba pãã ɔnnɔ ennɛ bootiri poɔ ane talkponi naŋ yɔ biŋ biŋ kyɛ k'a kõɔ lɔre meŋ are, ka ba mine tuo a kyɛnɛ.

Pɔgebɔ bayi ane dɔɔ la sɛlɛ felaaware ba maale la dagere a de a felaaware sɛlɛ ennɛ a dagere na poɔŋ, a pɔge kaŋ nyɔge la a felaawa saazuri kyɛ ka a pɔge ne a dɔɔ de ennɛ a dagere poɔŋ.

Ba maale la nensaalba ka ba bamine are, pɔgeba ane dɔbɔ, bamine zeŋ la teŋɛ a dɔbɔ mine banaare a goɔle ba gbɛɛ kyɛ ka bamine are dendeŋe ka kaŋ hɔgele zupili.

Fintindiglii tungtumba la a de waayare a tunnataa kaba maale fintindiglii ba be la guoka zeɛ pou kye bang vɔgle kpawuri bang zaa yere kpare blue kye ka a waayeri mene ang we duuri ,kye ka waayeri mene ang e zie ka mene e green.

Dɔba bayi la a zen deɛ puo kanga yere kpare peelaa ka kanga meng tung pare sɔglaa a kye de tanpeɛlaa a pili ɔ menga ka ɔna nang vɔgle zupiluu nu ɔn de machine a puna a ɔn na nang zeng kogo ne ɔ zu.

A pɔge zeŋ la dakogi zu a maale o zu kyɛ la kyɛ koɔrɔ a te boŋkoɔre te naŋ maŋ kɔ, ka ana la kɔmmie, nyaadoɔ, aborɔbɛ, aŋkaa, maŋgori, pai anaa taaba gyɛmaa, a samaane naa taaba bee be basikɛte bilii poɔ.

Noba be la a kɔɔto poɔ a kɔɔto poɔ la ka ba be a gyaagye araa bone poɔ a zɛge o nu kyɛ yele yɛlɛ korɔ a onaŋ naŋ are kyɛ k'a dɔɔ meŋ zeŋ teŋɛ k'a pɔge kaŋ meŋ zeŋ kyɛ k'a kaŋ te are a dondɔnoɔreŋ.

pɔgeba bayi ane dɔɔ boŋyenaa asɛlɛ felaaware gaadiŋ puoŋ. Kyɛ leɛ ba puori a tori a gaadiŋ felaaware mine. Kyɛ ka a felaawahe ne baŋ sɛna ne aŋ meŋ bi dagahe puoŋ. Ka apɔge kaŋa a toŋ walɛteŋ buuti sɔgene.

Deɛ pou la ka kɔgri bing ka fintindiglii meng ɔn bibe ka daa arẽ ka tabol bingee kɔgri nimitoɔring ka buma a dɔgloo zung kye ka a tabol paree meng ka bokri ne kuree ang bibe.

Lɔɛ maaloo zie la kyɛ poɔ, ka lɔzagere zagere yɔ biŋ biŋ a lɔɛ maaloo zie kyɛ ka sokoɔraa meŋ be peɛle a lɔɛ maaloo zie, nyɛ noba meŋ naŋ ganna a sokoɔraa kyɛ ka lɔɛ zoro a sori zu.